Nyɔnuwo le dɔyɔƒe aɖe sike le agbadɔ gɔme, dɔdala etɔ̃ aɖe nɔ afima, eve nɔnyi ɖe ekplɔ̃ ŋu eye wole nane ŋlɔm ɖe agbalẽ me ke nyɔnuawo le ɖeviwo ɖe asi hetɔ ɖe agbadɔa te.

Yevu nyɔnu ɖetugbui le dzodoƒe lé kɔpu vi le asi hele alɔgbɔ me nu vi aɖe kom. Ke le dzodoƒea la, nuɖagatsiwo le gbɔ wokɔ ku dzi le yame.

Nyɔnu metsitsi aɖe nɔ atsi zikpui dzi. Eta avɔ eye woble taku. Kusi aɖe hã le afi ma ega mlekpui aɖe le eƒe akɔme. Nugo ʋi aɖe hã le egbɔ eye wo le ehɛ ɖe as inane sem.

Kpovitɔwo wo zɔzɔm le efli me le egaxɔme. Adzodala eve aɖe hã le exɔa me ke ɖeka le enukplɔxa ɖe si enu kplɔm eye ɖeka eye kpovitɔ ɖeka hã le ekpo vi ɖe asi.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo ƒoƒu ɖe amekuku ɖaka aɖe gbɔ eye nyɔnu ɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Ŋutsu ɖe dze klo ɖe eƒe akɔme. Kpovitɔ alo asrafowo hã le ameawo dome ke ɖevi dza aɖe hã tsi atsitre ɖe amekukuɖaka la gbɔ.

Yevu ŋutsu yevu ŋutsu andre kple ameyibɔ ɖeka wo le dɔwɔƒe. Yevua ɖeka do kuku ʋi eye ame mamleawo do kuku amaɖiɖi ke ɖeka tsi atsitre ɖe gakpoa dzi eye wo le wo ɖɔm ɖo.

Nyɔnuvi ɖetugbi dzaa woame ene wole nuɖugba gã aɖe ɖ'asi, ɖeka ƒ'asi le nuu eye ɖeka ƒ'asi le agba la me, ke wole dzidzɔkpɔkpɔ tɔxɛ aɖe me eye ɖeka hã bla ta kple eƒe avɔ.

yevu nyɔnu kple ameyibɔ viwo ɖeviawo ƒoxãe eye wo kuɖe ŋu ke ɖeviɔ ɖeka medó afɔkpa o wótɔ ɖe exɔ xoxo aɖe gbɔ

yevu nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka wóle agble vi aɖe me, ke nyɔnu eveawo dó awu gbemumu eye ŋutsu ɖeka hã dó afɔkpa lɔbɔɔ aɖe ke wókatã wó bɔbɔ le agbleme ŋkuviawo le asi

Ŋursu ɖekakpiwo le ablɔ dzi le nuŋɔŋlɔdzesi vovovowo ɖe asi ke eɖewo do awu yibɔ eye wodo kuku dzi le ha dzim le ŋumɔdzi.

Nyɔnu eve aɖe ple ɖevi etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe eŋumɔto ke ame aɖe hã le moto dzi eye eŋu aɖe henye gbemumadada le wo gbɔ. Ke afi si wotsi atsitre ɖo hã medidi tso emɔmemidzraƒe o.

Exɔtula eve wo le glixɔ ɖom. Exɔtunu vovovowo le wo gbɔ. Ɖeka do kuku dzi eye ɖeka hã do kuku amaɖiɖi ke amea ɖeka hã tsi atsitre ɖe glixɔ gbɔ ɖaa.

Ŋutsu wɔɖulawo le wɔ ɖum eye wota avɔ viwo ɖe ali, wokɔ avɔ vuwo kɔ bla afɔ eye eve le wo dome do awu yibɔ ke ɖekadzɛvi dzaa aɖe hã le wo dome.

Ɖevi andre aɖewo nɔ anyi ɖe adaŋgba aɖe dzi eye woƒe awuwo ƒoɖi ɖe wo ŋu. Kotoku ʋi ɖe le woƒe akɔme eye ɖevia eve le wo dome do awu gbemumu.

Ɖeviwo ŋutsuwo kple nyɔnuwo le tsikuƒe. Nyɔnu aɖeka ta avɔ ɖe akɔ le aŋegba aɖe ɖe asi. Ɖeka tsi atsitre henɔ ekpɔm eye etsiŋuwo le woƒe megbe.

Ameha aɖewo le ŋɔnudrɔƒe eye kpovitɔ aɖe hã nɔ afi ma. Nyɔnua ɖeka le atsitre edze ŋgɔ ŋɔnɔdrɔƒea ede asi ɖe woƒe kplɔ̃a dzi ke ŋutsu kple nyɔnua ɖewo ho nɔ anyi ɖe ekplɔ̃ ŋu.

Nyɔnu ɖetugbui dza aɖe le xɔme, edo awu yibɔ eye wònɔ anyi ɖe zikpui dzi hele asi tem ɖe kɔmpita dzi ke eŋu aɖewo hã le lɔ̃rɛ̃ mɔdzi va yina.

Edzo bi exɔwo kple lɔriŋuwo le amidzeƒe aɖe eye amewo tɔ ɖe mɔ gãto le adzɔge hele teƒea kpɔm. Dzidzu hãnɔ dodom tso teƒa eye ŋu hã aɖewo hã le mɔdodoa dzi va le yiyim.

Ame atɔ wo le ŋɔnudrɔƒe ke amea ɖeka nye ŋɔnudrɔlagã. Kpovitɔ aɖe hã le xɔa me tsi atsitre ɖe asi megbe ke wokɔ agbale na ame ɖeka eye woda asi ɖe edzi hedo abɔ ɖe dzi.

Ɖevi etɔ̃ kple nyɔnu ɖeka le gadivi aɖe me ke nyɔnua do asiwui gbe mumu aɖe eye wòlé flawesi via henɔ ɖeviawo fiam ke ɖevia ɖeka hã nɔ nu kom.

ame sɔgbɔ wó geɖe etɔme wóle etsilem eɖewo dó awu eye eɖewo hã medó awu o ke ŋutsu nyɔnu kple ɖevi sɔŋ woe gakpo kɔkɔ ɖe ha le afima

Yevuwo le lɔ̃ri ŋu kopui vi aɖe me eye egbe ƒo xla wo. Atiglinyi gã eve le wo gbɔ, ɖeka le woƒe megbe eye ɖeka le woƒe ŋgɔ.

Dziɖegb kaɖodɔwɔla eve wonɔ woƒe dɔwɔnuwo me eye dɔwɔnua kɔwo yi yame ŋii ehe asi trɔm ddziɖegbe kaɖia ŋu ke wɔme eveawo katã wodo kuku ʋi.

Dzɔdzɔmefɔku dzɔ. Ekaka xɔwo klo kantsi le xɔwo tame ke atsiƒuƒuwo kaka eye lilikpo hã bla abe tsie be yad za ene.

Watsɛ kple makaɖoni kple koklozi kple sabala eye bladzotɔtɔ hã le edzi. Egbe hã le agba la me eye atadi hã le eme.

Ɖevi etɔ̃ aɖewo geɖe etɔ me eye wo le etsi kum kple woƒe nugowo ke ɖevi evea woƒe nugo nye nugo ʋi eye esi le dome na wo hã do awu ama ɖiɖi.

Ŋutsu eve aɖewo le woƒe dɔwɔƒe eye gakpowo le wo gbɔ fuu ke ɖeka dze klo hele emɔ la kpɔm eye ɖeka hã le atsitre tro megbe de vevelia le asitrɔm eƒe mɔ la ŋu.

Nyɔnu ve wotɔ ɖe nuɖuɖdzraƒe ke nuɖuɖu vovovowo le wo gbɔ. Nuɖuɖu abe atɔtɔ, akutu, tomatosi kple atadi sɔ le afi ma.

ŋitsu etɔ̃ aɖewo le dɔwɔƒe aɖe eye ŋitsu eve le gakpo gã aɖe ɖe asi ke ŋitsuɔ ɖeka tsatsitsre ɖe adzɔge hele wokpɔm eye wɔmetɔwo katã woɖó kuku yi

Ŋutsu andre aɖewo le exɔ tame ke eve nɔ anyi eye eve hã tsi atsitre nɔ ameawo kpɔm. Ke ɖeka hã bɔbɔ abe nane kɔm wòle ene eye wome ene le ameawo dome wo hã woɖo kuku.